Abantwana besikolo bemfundo ephansi balombalisi wabo. Emva kwabo kugcwadlana nje kubonakala izindlu zokufundela. Abantwana besikolo badobha ukhula.

Izihlalo ezilamasondo amade, okutshengisa ukuthi kulapho okudliwa khona kumbe kulapho abantu abahlangana khona benatha utshwala. Izihlalo zintathu.

Abantwana bathwele ama computer, bahlezi phezu kwamathebuli laphezu kwamabhentshi alombala obomvu. Wonke umntwana ukhangele kucomputer yakhe.

Endlini yokufundela abantwana esikolo njalo kufundela abantwana abancane. Lokho sikubona ngezitulo ezincane njalo kulemifanekiso emdulwini njalo kubukeka kukuhle.

Izindlu ezinhle ezitshengisa ukuba yizindlu zemsebenzi kumbe izindlu zokufundela, izindlu zilombala oluhlaza wophahla zona izindlu zilombala obomvana.

Abantwana besikolo bayafunda, omunye utshengisa ukubhala, omunye utshengisa ukubala, bonke bagqoke izigqoko zesikolo

Umduli otshengiswa lapho okubhalelwa khona imisebenzi yabantwana besikolo. Emdulwini kulephetshana elitshengisa imisebenzi yabantwana besikolo. Kuletafula elamabhuku awabantwana besikolo.

Ubaba ugade untshelelezane, bucwadlana nje kulemiduli yezindlu ezinhle. Phansi kwaleyi miduli kulezihlahla ezinde ezimileyo, kutshengisa umgwaqo umuhle njalo oyakhekileyo.

Indlu enhle etshengisa umbala obomvu owophahla. Indlu etshengisa okuchayiweyo okutshengisa ukuthi kuhlala abantu. Izigqoko ezitshiyeneyo ezichayiweyo phandle.

Isakhiwo esihle esitshengisa izindlu zokusebenzela. Phansi kwesakhiwo kufakwe isamende esiqinisa phansi. Phakathi laphakathi kwesamende kulotshani obuluhlaza. Phakathi kotshani obuluhlaza kulesihlahlanyana esiluhlaza. Kulelayithi elitshengisa

Abantu abane bahamba ngaphansi komthuzi ababili batshengisa ukugogeka, ababili batshengisa ukuphelela. Kutshengisa izindlu ezinhle mhlawumbe ngezokuhlala kumbe ezokufundela.

Iwodirobhu ehlala impahla, iwodirobhu ilezikhwama ezimbili ezimnyama phezulu. Iwodirobhu ilombala omhlophe iphinde ibelomzidlana obomvu emaceleni phezulu.